Daa n bɔŋɔ nɛma n do tiŋa ka daadama bɛni ka pa takawya nima lɛm nima bɛɛ ambrɛla nima ka zi di gbunni nɛma maa bini zi di gbunni maa shɛŋ dola bi tooni ka bihi maa shɛb ye la liiga nima ka di nyɛ bɔɣi mŋahi ka shɛba ye liiga sabila ka so kurum.

Adiini yɛltɔɣa n-la m-bɔŋɔ kpe ŋɔ maa bɛ laɣim mi ka di nyɛla Jiŋli gba ʒela ni ka lɔra beni niriba be din ni pam ka tihi beni bɛ laɣingu maa nyɛla din mali daadam' biɛlim pam shɛba ʒela zuɣusaa ka shɛba mi be lɔra maa tooni.